Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve wodo dɔgoe ɖe seƒoƒo bɔ me ɖe seƒoƒoawo gbɔ. Wo katã wodo trɔzã. Nyɔnu dometɔ do afɔkpa yibɔ. Wolé seƒoƒoawo ɖe asi.

Ame geɖewo ƒoƒu aɖaka le woƒe ŋkume. Ŋutsu ɖeka aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe ŋkume. Ameawo do awu yibɔ.

Ɖeviwo dze klo ɖe ŋutsu aɖe gbɔ. Ŋutsua le klotsi nu. Ŋutsua lé ŋuƒokpakpɛ aɖe ɖe asi. Tsi ngo le wo gbɔ. Woɖo aba vi aɖe ɖe wo gbɔ eye wofɔ nanewo trɔ ɖe edzi.

Ɖevi adre bɔbɔnɔ anyi ɖe atrɔe dzi le gbe ŋuti. Wo le wo nɔewo ƒe ŋkume kpɔm. Kotokuwo le woƒe ŋkume. Anyigba le yibɔ gbeɖuɖɔ aɖewo hã le woƒe ŋkume.